As a doctor wey don handle mad pesin for a while now, I go tok true. No be work wey you go just wa?ka? enta. E get how you go take approach am, because no be every mad pesin be di same. Some dey quiet, some dey loud, some dey cry, some dey laugh, some dey shout, some dey dangerous. You gats get sense, patience, and a big heart. First tin wey I dey always do wen dem bring new mad patient na to observe. I go stand one side dey look am, how e dey move, how e dey react to noise or light, weda e dey respond to pesin voice or e dey tok to spirit, or e dey tear cloth. Na observation go tell me how to move next. Di environment wen dem bring di patient come also matter. If na outside or inside, weda e dey rowdy or calm. I go quickly make sure sey we move am enta quiet place. No too many pipu, no too much noise, because once di place dey too busy, di pesin go dey confuse more. Some fit even begin attack. So, na to secure area wey safe for both patient and pipu wey dey around. Before I even near di patient, I go first clear any dangerous tin around. Knife, stick, bottle, even belt, because mad pesin fit use anytin take act if e feel threa ten. My safety and di safety of odas dey important too. If I dey go near, I no go rush. I go dey move slow. Body language dey important. If I go dey smile, e go be soft smile. Not di one wey go be like sey I dey mock am. I no go raise my voice, I go tok low low like breeze. Sometin like, “I be your friend, I no come fight you.” Even if e no dey reply, im tone dey enta im mind. Dem dey feel di energy. I no dey touch dem anyhow. Some of dem fit dey react bad to touch. I dey ask first, even if dem no fit respond, na respect be dat, because, even inside madness, some pipu still get small awareness, dem still fit hear you. Some go dey even calm down if de see sey you no come harm dem. If di patient too dey violent or dey fight everybody, we dey prepare for dat one too. We get team, trained pipu wey go assist gently. We no dey rush am with crowd or hold am like thief. Na with tactics. We go surround am small small, tok calmly, distract am if possible. If e still dey aggressive and we no get choice, we go give am calm injection. Na to just reduce violence, not to punish am. Once e don calm down, na dia proper care go start. We go check im medical history if e dey, talk to family if dem dey, try to understand wen di wahala start, wetin trigger am, weda na spiritual attack dem believe or na depression or na trauma. We dey combine everytin; medical and environmental understanding. I dey always use empathy. I dey tell mysef say na pesin na, I dey tell mysef say dis pesin no choose to mad, e fit be pain wey e no fit tok, e fit be loss wey e no heal from, e fit be substance, e fit be brain wahala. Some don even go through serious abuse. So, my approach no dey eva rough. Na to epp dem find small peace for di middle of all di noise wey dey dia head. We go dey monitor wetin e eat, how e sleep, how e dey behave. Progress no dey fast. Sometimes e dey take weeks, months but we dey celebrate small wins. If today e no tear cloth, na progress. If tomorrow e ask for food with mouth, na beta tin. We dey patient. At di end, I always I dey always thank God sey I fit help pesin come back small small because no human being deserve to dey lost im own mind. Even if dem neva fully heal, if dem find small light for dia darkness, I believe sey my work dey useful. Na so we dey handle new mad patient. No violence, no mocking, no rush. Just patience, wisdom, team work and above all, love.

Omo! For dis life wey wahala full everywhere, e dey important mek person sabi di small small tins wey dey give am joy especially di ones wey involve e body. For me, physical activity no just dey about physical fitness or fine shape. E dey about peace of mind, e dey about reconnecting wit myself when di world don do too loud. One big physical activity wey sweet my body anyhow na dance. Asin, I fit dey stressed, dey worried but once beta music enter, beta afrobeat or gospel jam, my leg go just start to dey move on e own. I no even sabi dance well o but di joy wey dey enter my spirit no be small, e be like sey na every step I take na one problem dey comot from my body. Dat freedom wey dance dey give e too sweet. Sometimes I go dance tire kon lie down dey smile like mumu but na joy e dey do me, pure joy. Anoda one wey dey always lift my mood na evening waka, no noise, no plenty pipu, just me and breeze. I go dey waka small small, dey tink, dey play. Sometimes I go dey observe pipu face, dey imagine wetin dem dey go through. Data quiet waka dey always bring me back to myself, e dey remind me sey life no too hard reach, if I fit still breat, still waka freely, and if I waka pass small children wey dey play I go smile because dat kind pure joy e dey contagious. I no go lie, stretching dey underrated. You fit just raise hand, twist neck, bend waist or leg, your body go tank you, especially wen I don seat for long or sleep rough, I go just do small stretch, and I go feel my blood dey flow well again. No be every time person go gats do gym, sometimes na simple stretching go reset your body and mek you balance. If I get chance to swim, swimming dey give me some special kind of peace. Dat one wey you go enter water kon dey float, kon dey play like sey you be fish. Even if na to just paddle small or flash water for body, e dey sweet. Dat water feeling dey calm my spiri, dey wash ten sion comot, you go just dey hide inside water, dey tink deep tins witout even knowing sey you dey tink. Water get healing o, na true talk. Sometimes I dey enjoy playing rough play or light jog wit friends or even small pikin. Dat playful moment dey bring childhood memory back, you go dey laugh like sey life neva touch you, joy go dey bubble for inside, dose kind moment dey pure, dey real, you no dey pre ten d, you no dey form, you just dey free. I dey enjoy all dis tins because our world wey full of pressure, full of comparison, full of expectation. Physical activity dey mek me pause, den dey help me connect wit my body, dey mek me breat, den dey mek me remember sey I still be human being not machine wey just dey chase blues. Sometimes, dat small dance for mirror, dat evening walk wey everybody don quiet, dat ten minutes stretch before I sleep, and dat time I splash water for head, dose small small tins keep me going. Dis physical activities no need big tin as long as my body dey move, my heart dey like I dey happy.

Omo! For dis life wey everybody dey hustle dey run dia race, e get as e be wey person still dey feel seen, dey feel loved, dey feel sey e mata. Me I no go lie, no be everybody dey mek me feel valuable, but di few wey dey, dem dey do am well. Dose person na my mama and papa. Dose two na my back bone. Even wen I dey mess up wen I dey do anyhow, den go still look me sey I be gold. E get one day wey I cry go meet am sey life don dey hard me, I no even sure wetin I dey do again. She just hold me, rub my back talk sey I be light, I get sometin wey di world need. Omo! Dat tin enter my soul, dat kind love dey rare, na why I dey always get strong strengt to try again. Anoda person na my closest padi, dat kind friend wey no dey look face, wey dey see my wort even when I no see am. Any time I dey doubt myself, she go just call me randomly, begin dey remind me of di tins wey I don do, how I don inspire pipu, how I be good person, she go dey hype me, di hype wey base on trut, naim dose small small moments I dey remember sey I still be somebody even when life dey mek me feel invisible. Sometimes even God dey use stranger bless me. I fit post one small con ten t online or do one design, or just talk for somewhere, and one person go send me message sey dis tin touch me, tank you, I needed dis, I go just pause like, ah! So I get value like dis? Dat kind confirmation dey give me joy, e dey mek me know sey I no dey useless. Mek I no forget my younger ones, dose small small humans dey look up to me in ways I no even dey see. One time my younger broda tell me sey e dey proud sey I be e sister, I shock, I tink sey I just dey do my tin but I no know sey I dey inspire am. Dat moment mek me feel big, e sweet me pass food. Wetin all dis pipu dey do no be magic o, den no dey give me money every day, den nor dey carry my problem for head, but di way den wey den dey see me, den dey lis ten to me wen I dey talk, den dey encourage me even wen I no believe in myself. Dat one alone dey priceless, e dey enter places wey money no fit reach. So yes, na den be di pipu wey dey mek me feel valuable, my mama, my padi, small small pipu wey dey notice me and even God wey dey remind me sey my life get meaning. Life no too hard wen pipu still get pipu wey dey mek den fel like sey den mata.